d' accord

am na solo Maodo du ñu wax ne dañuy wax ne rek béy wéy na mbuus ndax <hesitation> suñu sañoon émission bi ñu def ko avant ñii di commencer béy <breath> ak lépp mais nag yàqu ci dara ndax comme yéen a ngi doon communiquer ak ñoom defe naa ne tamit sotti ceeg def ci la rek <hesitation> tey ñu ngi ci phase finale lii nga xamante ne moom mooy mbéy mi lan tey ngay dénk ñii di <hesitation> producteurs yi waaye lan lañ mën a jàpp ci ci ci <hesitation> mbéy mii nga xamante ne ñu ngi ciy waaj a génn
bon mbéy mi ñu ngi ciy waaj a génn <hesitation> dëgg la <hesitation> li may wax rek moom mooy <hesitation> ni nawet bi daanaka jeex na parce que mi ngi tàggatoo xëy na bu ñu fi_ amaatee taw peut être benn taw lay nekk te loolu ce n' est même pas évident c' est vrai que <breath> suñu modèle de prévision yi mi ngi ñu wan que ni mi ngi am ay kii quoi ay sequences humides mais xëy na amuñu sax yaakaar que ni xëy na mu ànd ak taw wala peut être xëy na door na am nañ daal pour l' in pour l' instant ñaari séquences humides Diouf benn bi lii la diggante booru le kii la quoi le huit beneen bi vers le quinze c' est des phases humides mais actuellement modèle bi sax assurer ga lu ñu ni que ne que mën na ànd ak taw quoi xëy na daal am na guusaay bi nga xamante ne bii moom moo fi nekk donc gis nañ ni flanc intertropical bi wa wa wàcc na
tey si suba bi may wax ak yéen pratiquement mi ngi côté Saint-Loius jógee jó kii na quoi jógee na Mauritanie wàcc na <breath> te tant que falnc intertropical bi mi ngi wàcc daf lay wan ne la donc nawet bi mi ngi tàggu donc actuelement <breath> indicateurs yi ñu am yëpp wan nañ ni fi mu nekk nii nawet bi mi ngi tàggoo nawet bi mi ngi jeex
bon léegi nag <hesitation> li ñuy xamante ne bii moom la ñuy conseiller suñu mbokk producteurs yi mooy que comme ñu ngi am encore ay phases humides yi nga xamante ni bii leeragul ci suñu bopp que ni mën na am mu taw wala déet li ñu leen di wax moom mooy encore nañ nañ nañ muñandeku tuuti ñi nga xamante ne bii daanalaguñ woon seen dugub nañ muñandeku tuuti ñi nga xamante ni daaneel nañ seen dugub aussi vraiment nañ ko denc pour bañ dara li nga xamante ne bii moom moo leen bett bon nit yi nga xamante ne bii ñoom ñoo jëm ci kii bi quoi mbirum gerte gi aussi ñi nga xamante ne bii deqeeguñu aussi vraiment ñu xaar tuuti

parce que bu_ fekkee gerte gi egg na à maturité bu tawee boo ko deqiwul dafay regermer waat dafay dafay saxaat te bu saxee dafay dafay poser problème <breath> bu fekkee fekkoon na la nga deqi ba pare te fekk da nga ko ngaroon rek jotaguloo ko naaf ngooñ mi dafay xuur ngooñ bi bu xuuree muy fasx muy nag lépp lu ko lekk day am ay problèmes <hesitation> kii quoi problèmes mu santé animale day am ay kii quoi colite ak affaire yu mel noonu <breath> souvent dafay rey jur gi donc yooyu aussi nekk na donc beneen problème moo tax daal ñu doon ñaan nit ñi ne vraiment na ñu xaar tuuti bu fekkee loolu passé na nag ah nawet bi dem na waaye nawet moom allah kulli al du fi jóg bu na bu nawet jeexee ren tamit nawet dafay ñëwaat rek <noise> donc li ñuy wax nit ñi moom mooy que nit ñi xam ne météo mi ngi fi struture état la état moom moo former ay doomammu jàngloo leen météo rien que pour ñu mun a jëriñ askan bi donc nañu xam que ni <breath> information climatique bi ñuy joxe c' est vraiment une information utile et que nit ñi dañu war a daw wuti cette information là c' est vrai que actuellement ñun ñu ngi évoluer dans le cadre donc du GTP comme ni ko Diouf waxee <breath> au delà même du GTP à partir du mois de mai avant vanat avant GTP di démarrer liggéeyam sax ñun bi ñu paree <hesitation> la prévision saisonnière là rek man dinaa commencer tasaare ko ci région bi képp ki nga xamante ne bii war nga si jot rek <breath> incha allah di nga jot di nga xam ni <breath> nawet bii ñu dëgmal kat d' après les prévisions de la météo nii ak nii ak nii ak nii la war a bindoo donc kenn ku nekk di nga mën a waa kii quoi wajal sa bopp daal donc na ñu continuer encore daal li may ñaan nit ñi moom mooy ñu encore wóolu météo <breath> xam ne li fi ñoom maam daan def démb ak barki démb kenn dindi wu ko mais lii nekk na aussi ay yeneen moyens yi nga xamante ni bii daf ciy kii quoi daf ciy yokk daal dégg nga maanaam
plus rapide plus éfficace daal
voilà plus rapide plus éfficace donc na ñu wóolu kii daal vraiment météo <breath> xam ni <hesitation> ñun dañu fi nekk vraiment pour askan bi
mais mais Maodo su ma la déggee bu baax

ñoom ñoo ko gën a soxla sax mbéyum dër bi tamit soxala nañu information climatique bi mais li ci gën a bëri ñoom seen seen seen soxla bi ñu am ak soxla nawet bokkul
d' accord
parce que nawet souvent di li ñuy soxla moom mooy ay <hesitation> naan la ndax dina taw ak du kii mais bu dee mbéyum dër bi su boobaa beneen façon information lañ soxla moom mooy <hesitation> température yi surtout c' est des données physiques yi nga xam ne moom la ñu soxla xam bon ndax dina taw ndax dina am ngelaw ndax tàngaay beeg ainsi de suite yooyu ñoom la ñu soxla dégg nga moo leen di permettre également ñu kii quoi boo xoolee sax am na si ñi nga xamante ni bii des fois <breath> bu nu jëlee information climatique bi xam ne par exemple dañu war a béy ay légumes wala dañu war a béy yenn xeetu gàncax yi nga xamante ne bii souvent dafa soxla tàngaay te ñu xam ne que ni période bi nga ko bëggee <breath> tàngaay bi ñu soxla du ñu ko am dañ leen di pousser pour ñun ñu créer li ñuy wax ay cerf cerf boo ko déggee dafay mel ne benn genre mbaar la bi nga xamante ne bii booy xool toile moo ciy nekk day permettre comme ni ma ko doon expliquer keroog ci changement climatique yi rek day permettre donc les rayons in kii quoi intras violet yi jógee si naaj bi mën a dugg

bu ko defee léegi ñu mën a am tàngaay bi nga xamante ne bii moom la ñu soxla pour mën a kii quoi souvent yu mel noonu boo demee par exemple par exemple dans la zone de Sandiara fi nga xamante ne bii ay espagnol ñoo ñoo ñoom ñoo fa nekk di béy seen xaal boobu ñuy wax ay xaalu goana ak yooyu souvent boo fa demee genre kii yu mel noonu da nga ko fay fekk quoi <breath> donc yooyu aussi nekk na beneen aspect bi nga xamante ne bu am solo la trop trop ci mbéy mi quoi
waaw sa appréciation rek ci région bu Fatick ndax mun nañu espérer ni béykat yi fi nekk mën nañu tamit di def mbéyum noor
mën nañ ko mbéyum noor mën nañ ko et puis yaakaar naa ne am na zone yu bëri yi nga xamante ni bii më nañ ko exploiter sama xel dafay demrek par exemple sur <hesitation> la vallée morte de kii kii quoi de de de Sine
de Sine
mooy bu nekk fii ay zone nu Diabog yooyu <breath> vraiment vallée la bi nga xamante ne bii bon dafa am un potentiel bu riche bi nga xamante ne bii mën nañu ko exploiter <breath> te yaakaar naa ne sax fi may wax ak yow nii suñu autorités yi ñu ngi si <breath> parce que dans le cadre du fond vers climat bi nga xamante ni junjoon naa ko fi keroog gars yi actuellement ñu ngi mbënkkante benn financement boo xam ne bu ñu ko amee <breath> lu ko dalee <hesitation> partiquement kër Martin jàpp <hesitation> Diouroup ay Toucaar ba ba ngay egg Diop ba ba ngay egg Diaole ba ba ngay egg Kora franchement benn bande la bi nga xamante ni bii ñoom ñëpp dinañ mën di <breath> béy noor ak nawet
am na solo
donc noor bi dinañ mën a def culture maraichère actuellement ñu ngi koy def ñu ngi koy def mais su boobaa vraiment <breath> dina mën a booster culture kii bi quoi maraichère ba nga xamante ne bii mën nañu am <hesitation> vraiment ay rendement record quoi

vraiment ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax boo demee dans le département de Foundiougne aussi même chose <breath> surtout dans la zone de Toubacouta ak <hesitation>

donc vraiment daal yaakaar naa ni daal que producteurs yëpp bu leen yàlla dimbalee ba ñu yokk seen doole incha allah mën nañu <breath> <hesitation> yëkkati région bi yóbbu ko vraiment fu kenn foogeewul woon
<smacks lips> même dans le Bikol sax ñoom itamit Diouf <hesitation> dégg nga li Maodo wax waaye am na problème bu fi amoon daaw muy ñax mu ñuul ma ñax mi nga xamante ne <hesitation> jur gi munuñ ko woon a lekk te ren nan la ñu mën a def ba éviter ko ba nga xamante ne dinañ mën a am ñax moo xamante ne <breath> xëy na <hesitation> éleveur bi dina ci gis boppam waaye <hesitation> producteur bi dina ci gis boppam ndax naatable wuñ ne producteurs yi ñoom ñooy ñi nga xam ñoom ñooy élever
voilà boo xoolee ren configuration nawet bi dañuy tiit sax am problème mu ñax

ñu mun ñu mun ko ñu mun cee profiter ba pour pour mu am ko mais boo xoolee selon configuration bi configuration bi dèjà taw na lu bi dugub bi ñoree nii <sniffs> toog na lu yàgg tawul ñu ngi doon yaakaar mu am taw mais selon ni Samb waxee ni doyen waxee niimun na am daanaka nawet bi mu ngi mu ngi tàggu
mu ngi tàggatoo
ce qui fait foofu maintenant probème mu ñax mi dèjà mun naa mun na poser wu ndax dañu amoon dafa saxoon ñu toog mu am une longue pause bu war a def plus de vingt jours léegi nag la jotoon a sax dee léegi nag amul lu saxaat amul maintenant parce que engrais dañu naan nawet taw bu ne rek day day saxal ñax taw bu ne plus taw yi bëri maintenant surtout tawu njeexital yi yooyu maintenant bu xawee tardé rek day tax ba ñax bi ñax bi ni mu waroon a bëree du bëree noonu mais espérons que avec la rosée là mun na am mu bëri ce qui fait jógal ñax mu mu bëri may rebondir par rzpport ak li mu wax par rapport ak séque séquence d' humidité yi mu wax <hesitation> boo xoolee sànq wax naa ko <noise> ci nawetu ren dafa bëi ay ay configuration boo xoolee am na ñoo xamante ne ñu ngi góob macha allah ñi am la première génération de semis wax dëgg macha allah ñu ngi góob ci wàllu dugub gerte bi sax première génération bi ñor na am na sax ñu tàmbale deqi mais foofu li ñuy digle toujours aussi dañuy naan maanaam ci ci xelu béykat bi na jàpp ne dafa waajaloon nawet lal ko ci ay intrants lal ko ci xibaaru météo donc buy nawet di di tàggu aussi war na jëlaat yeneen matuwaay ne ah attention war naa deqi sama gerte mais kañ lay arrêté
dëgg la
ndax séquences yi mu wax le huit ak le quinze yàlla mun na def mu taw te loolu la ñuy ñaan ndax bu tawul dañoo toll ci géné am na génération gerte goo xamante ne bu tawatul ak même dugub mooy seen seen ngóob dina maanaam seen rendement dina néew lool parce que ger am na gerte boo xamante ne day dafa toll ci phase boo xam ne dafa soxla ndox pour mun a ñor bu amoon benn taw ñaari taw donc taw bii passé nii wax dëgg bu amul woon kon mu ñaaw ndax da doon indi jafe-jafe ci ñoral gerte bi te gerte bu commencer woon naaf ba déclencher <hesitation> du wow léegi nag mais mach macha allah taw bi <hesitation> bëri xaw a sakkan tax na ba ñu jébbiwaat maintenant nag boobu c' est la première génération mais la deuxième et la troisième surtout la troisième bu nu amaatul taw day xaw di di doy waar ci dugub bi te loolu nag dafa yaatu dafa yaatu ci région bi surtout nag ci département de Fatick bi nga xam te moom lañ gën maitriser wax dëgg la généra la troisième génération de semis bu ñu amatulee taw muy dugub muy gerte day xaw di doy waar day doy waar aussi par rapport ak li nga xam te ne aussi dañuy diversifier cultures yi parce que am na ñoo xamante ne dañoo dañoo dañuy diversifier di def mbéyum xaal am na ñoo xamante ne dañu defoon un semis à sec ba ñooñu jaay nañ à mi août maintenant nag debut septembre ñu labourer début septembre bi nag taw yi taxul mu demee noonu mu am ñoo xamante ne ñi ngi doon soog a ji semaines yële passé di xaar muy soog di sax nii donc bu amaatoon beneen taw day taw ba ba sax boobu gën a gaaw mu mu <hesitation> law ba gën a gaaw te yooyu maintenant dèjà mën na indi gàllankoor te yooyu aussi day contribuer ci liy yokk koom-koomu béykat bi ndax boo béyee gezrte mu gantu nga amoon xaal mun na combler gab bi nga manqué woon manqué woon ci ci gerte

jàpp ne nawet bi ni mu bindoo rendement bi du toll noonu rendement dugub du toll noonu xëy na nag dina am ñu fortaat parce que li tax ma wax ko mooy ni boo xoolee la première génération période bi mu waroon a taler def talage salade pour gën a <hesitation> jëmmal ay ay ay kii dugub dafa tombé ñu nekk ci longue ci phase phase boo xamante ne daanaka le mil était stressé dafa nekkoon si diggante dund ak deeléegi nag moo tax ba ni mu waroon a defee dugub mu manqué maintenant nag loolu nga witti ne ñor na ñu ngi koy góob nañ jël suñ matuwaay aar ko xam ne bëriwul comme bëriwul maintenant te li ñu bëgg mooy ñu béykat bi am autosuffisance mu fexe aar ko ñu bañ a dugg ci école yi ci kii bi ci <hesitation> ñu ngi jublu ci ubbite école béykat wi c' est vrai am na ci ñu bëri ñoo xamante ne ci mbéy bi lañ yaakaar pour pour lijjanti seen soxla ñu ñu xam ne aussi xëy na mun nañu ut leneen lu mu mun a lijjantee élèves yi pour bañ a jël dugub bi bazarder ko ci marché bi loolu aussi day indiwaat yeneen problème te dugub ren rek mu ngi doon jar le kilo à trois cent te boo xoolee ren ndegem du bëri lool lool lool donc dafa am nu ñuy nu ñu koy utiliser mun na indi yeneen yeneen détails ci biir njël yi vraiment ñu leen di ñaax ça ne sert à rien aussi ñu béy ba pare aussi maintenent nag yàkkamnti tax ba mu yàqu ndax comme séquences yi ñu wax aussi mun na tawaat te loolu la ñuy ñaan mais bu tawaatul moom day xaw a day xaw a sant Faye
am na am na solo
foofu soxna Maguette nga nga baal ma li ma ci bëggoon yokk tuuti rek mooy que ñun au niveau de la météo là au delà des prévisions yi ñuy def xam nga dañuy am <hesitation> ay services yi nga xamante ne bii dañuy def ce qu' on appelle l' agrométéorologie ñooñu presque boo xoolee seen seen njàng météo dañ ko dañ leen orienter ci <breath> affaire kii quoi mbéy ak yooyu donc ñun dañuy lëkkaloo ak waa ISRA di def souvent li ñuy wax <hesitation> bilan bilan hybride des cultures c' est à dire léegi bu ñu xoolee par exemple fii ci Fatick nga xam ni par exemple léegi dugub la ñu fi béy ak gerte généralement bon gerte bi ñuy béy bi fii mooy variété kii kii quoi cinquante cinq qutre cen trente sept bi n' est ce pas bu dee dugub bi la plus part Suuna 3 bi moom la ñuy béy moom la ñuy kii mais gàncax yooyu yëpp benn bu si nekk bu ñuy bu ñu la dresser defal defal la kii quoi sa bilan dañ la naan dafa am tant de ndox bi nga xamante ne bii moom nga soxla tant :ra de litre d' bi nga xamante ni moom nga soxla à une à une température de clan et cetera et cetera ba nga xamante ni moom moo jeex
d' accord
mais bu ñu defee kii bi quoi bialn bi bu ñu defee du moins kii quoi monitoring bi depuis bi nawet bi commencer ba léegi on s' est rendu compte que ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo bokk ci la première variation kii quoi la première variété des kii quoi des semis mooy ñi amoon kii quoi semis yi depuis kii quoi le huit juin ñooñu pratiquement ñoom boucler na ñu seen <hesitation> kii quoi seen cycle quoi ñooñu moom mun nañu wax ni actuellement bu ñu récolter lépp liñ wax mais gis nga <hesitation> deuxième variété de semis bi ak y' a y' a trois variétés de semis surtout ñooñu am nañ yaakaar ne même bu ñu récolter boo xoolee ge kii bi quoi bu dee gerte da ngay gis xott bi nekk nii rek mais boo ko yëkkatee day oyof trop par rapport ak beneen variété bi quoi nga xamante ni bon <hesitation> graines yi am na li nga xamante ni bii moom moo ci manqué bu dee ci côté dugub bi aussi même chose la preuve actuellement boo duggoon ci tool yi boo xoolee variété deuxième semis yi ak troisième semis yooyu da ngay gis épis yi quoi gudd yi dañuy sew ruuc par rapport ak <hesitation> yeneen kii yi quoi mu wóor la ne kii xëy na borom bu ci duggee bu xiifee bu ci góorgóorloo peut être que mën na am lu mu ci génnee mais ni mu war a mel en réalité donc melu ko quoi li koy waral moom mooy ndox mi manqué na te bon bu ñuy wax ndox du ndox bi kese rek parce que ndox am na yeneen yu ay ay ay yeneen <hesitation> éléments ak yeneen kii quoi <hesitation> élément nutritifs yoo xam ne da koy jël ci suuf si yóbbaale ko donc loolu nekk na li nga xamante ne bii daf ci manqué te vraiment ci phase boobu moom trop foog **
am na solo
donc li ~uy ñaan yàlla moom mooy <breath> phase humide yi nga xamante ni bii actuellement moom la suñu météo yi di génnee bu ñëwee mu ànd ak ak taw te xam naa ne même buy ànd ak taw tamit <breath> dina nekk vraiment taw yu kii quoi dama ne mais même bu doon sax cinq milimètres <breath> sax mu yokkaat * tuuti dina tane mais wax dëgg yàlla amuñu ci yaakaar mais nag bon yàlla moom moo moom ay mbiram nag donc nañu ko ñu di ko ñaan ko ko
am na solo <noise> <hesitation> say appréciation rek ci li nga xamante ne jot na fee ruusee

d' accord

dëgg la

c' est vrai

am na solo jaajëfal nañ la bu baax a baax di jaajëfal na <hesitation> suñu trois invcités yi yéen itamit daal di leen di bàyyi ngeen tàggatoo ak message bi ngeen di lancer lii di population ñoom itamit Maodo dañuy daal di njëkkee si yow rek
donc man <hesitation> li may wax rek moom mooy ni <hesitation> nawet deux mille vingt et un mi ngi tàggoo ñu ngi ñaan yàlla <hesitation> fekkeeti ko ay nawet yu bëree bëri mais di wax rek ndem nit ñi nañu bàyyi xel <hesitation> ci information climatique bi ñu leen di jox ndax <hesitation> man daal jàpp naa ni que c' est un in kii quoi c' est un intrant de taille <hesitation> munuloo béy léegi te tuddloo climat fenn donc allah kulli àlli il foog nit ñi di ci bàyyi xel moommooy tax daal ñu mën a ñoŋal suñu doole moom moo ñuy permettre aussi ñu mën a maximiser suñu ay rendements jërëjëf
Diouf
<hesitation> vraiment kontaan <hesitation> gërëm la aussi ni nga animer émission bi mu am solo lool gërëm aussi doyen Maodo mi nga xam te ne aussi comme ni nga ko waxee ay at yu bëri ñu ngi ànd te ma gis ci moom xol bu rafet mu doon suñu kilifa mais yor service mission publique mais yaatu ci boole ci ñëpp béykat ñun ñii wax dëgg léeg-léeg sax dañ may méngale sax ak sa météo tellement que moom dafa jël lépp jox ñu ko donc loolu ñu ngi koy gërëm di ñaax béykat yi maintenant ñu gën a am taxawaay comme ni ko l Hadj waxee aduuna dafa dox saltigue yi ñu ngi fi de mais tey jàpp naa ne météo bu waxee fukki tegtal pendant onze ans de maa ngi ànd ak ñoom mais buwaxee fukki tegtal jàpp naa ne fukk yi juróom-ñeent yi ak genn wàll day nekk loo xam te ni daf ne fang béykat bi di ko gis kon béykat yi war nañoo changer doxalin xam ne dañ nekk ci monde boo xamante ne monde innovation la ñu <noise> ñu yeesal fexe maintenant ci mbéy mii nawet bi bu ñu bu ñu kii yee ñu fexe aussi li ñuy jot a fortaatu ñu fexe aussi ba aar ko parce que léeg-léeg aussi énu góob ba pare bàyyi ñax mi taxaw incendie ñëw ravager dund bi mu indi leneen yeneen détails vraiment gërëm leen sant leen
jaajëfal nañ la Diouf <hesitation> ANCAR <noise> di Ibrahima Diouf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax <breath> ñu bàyyi rek <hesitation> El Hadj Diouf moom tamit mu daal di tàggatoo

macha allah jaajëfal nañ la bu baax a baax jaajëfal képp ku ñu doon déglu ci rajo Ndefleng FM Fatick <breath> tey nag énu àndoon nag waa météo ak waa ANCAR waaye tamit ànd ak <breath> ñii di producteurs yi ñu doon waxtaanee lii di information climatique ak importance bi mu am ci activité agricoles yi <breath> jaajëfal nañ leen bu baax a baax di leen jox dig daje ëllëg ci yeneen i émissions merci